? Ga fa'idoji bakwai na yin lokaci mai kyau tare da iyali da abokai na farko ƙarfafa ƙayna da zumunci lokacin da ake ciyarwa tare yana ƙarfafa soyayya da haɗin kai tsakanin juna na biyu sauƙaƙawa sauƙaƙa damuwa tattaunawa da shaƙuwa tattaunawa da shaƙatawa tare da iyali da abokan yana taimakawa wajen rage damuwa da gajiya na uku ƙara fahimta yin lokaci tare yana bada damar fahimtar halayen juna da magance ma matsaloli cikin sauƙi na huɗu taimakawa juna lokacin tare yana bada dama don tallafawa juna a lokutan wahala da farin ciki na biyar inganta lafiyar jiki da ta zuciya kasancewa tare da maƙaunantan mu yana taimakawa wajen rage matsin lamba wanda ke da tasiri mai kyau ga lafiyar zuciya da jiki na shida ƙarfafa tarbiyya da darajoji iyaye na iya amfani da wannan dama don koya wa yara ɗabi'u masu kyau da daraja na rayuwa sai na bakwai ƙirƙiran kyawawan tunani watau ƙirƙiran kyawawan tunanin lokacin? lokacin da ake ciyarwa tare yana samar da tunawa masu daɗi da samun rayuwa mai inganci watau a lokacin da ake tuna wasu abubuwa da suka faru a lokacin baya zai samar da nishaɗi da inganta rayuwa mai daɗi mai ma'ana.

ciyar da lokaci mai inganci tare da iyali yana da matuƙar mahimmanci wajen gina dangantaka mai ƙara da kuma tabbatar da kyakkyawan jin daɗi ga kowa na farko ƙarfafa danƙon zumunci lokacin da ake ciyarwa tare da iyali yana taimaka wajen ƙarfafa soyayya da amana tsakanin tsakanin mutanen iyali idan iyali suna yawan zama tare Suna samun damar fahimtan juna da yin abubuwa tare da gamsuwa Na biyu gina tarbiyya mai kyau iyaye suna da rawar gani wajen koyar da ƴaƴansu ɗabi'u na gari ta hanyar ciyar da lokaci tare yara suna koyi da halayen iyayensu wanda ke taimakawa wajen gina kyakkyawan tarbiyya na uku inganta sadarwa lokaci mai inganci yana bada damar sadarwa cikin sauƙi idan iyali suna yawan tattaunawa da juna hakan yana rage rashin fahimta da kawo zaman lafiya na huɗu kyakkyawan lafiyar jiki da tunani kasancewa tare da iyali yana rage damuwa a gajiya yana kuma ƙara jin daɗi da kwanciyar hankali na biyar gina tunanin haɗin kai yin ayyuka tare da iyali yana koyar da taimakon juna da aiki tare yara kan koyi da ɗabi'un haɗin kai da fahimtar juna cewa iyali wuri ne na taimakawa na shida samun kwanciyar hanlkali mutane da suke da kyakkyawar dangantaka da iyalinsu kan fi samun kwanciyar hankali a rayuwa suna jin daɗi kasancewa da mutane da suke ƙauna da kuma samun goyon baya daga gare su na bakwai ƙarfafa imani da darajar iyali ciyar da lokaci tare da yana ƙara mahimmancin iyali da matsayin su a rayuwa

Sanƙaran farfajiyan mafitsara sanƙaran farfajiyan mafitsara cuta ce da ke shafar wani ɓangare na jikin namiji wannan ɓangare yana kusa da mafitsara kuma yana da alhakin samar da wuri da wani ruwa da ke taimakawa a cikin maniyyi yadda cutar ke fara faruwa sanƙaran na faruwa ne ta hanyan cigaban wasu ƙwayoyin halitta dake girma ba bisa ƙa'ida ba idan ba a gano cutar da wuri ba tana iya yaɗuwa zuwa wasu sassan jiki kamar ƙashi huhu da sauran gaɓɓan jiki alamomin cutar sanƙara cutar na iya faruwa ba tare da alamomi ba amman idan ta fara girma tana iya haifar da na farko wahalar fitsari ko jini ko jin zafi yayin fitsari na biyu yawan fitsari musamman da daddare na uku jini a cikin fitsari ko maniyyi na huɗu rashin ƙarfi yayin jima'i na biyar ciwo a baya ƙugu ko ƙananan sassan jiki Na shida rage ƙiba ba tare da dalili ba da yadda ake gano cutar sanarar mafitsara likita na iya amfani da hanyoyi daban daban don gano cutar kamar na farko gwajin jini watau BSA test ana duba yawan sinadarin postrate postrate spsecific antigene a cikin jini Na biyu Duba ta hannu watau digital rectal exam likita na iya duba girman da? postrate ta hanyan saka yatsa a cikin dubura watau likita zai yi amfani da wanna test ɗin ta saka hannu yatsa a cikin dubura domin gano cutar sanƙaran mafitsara sanna akwai gwajin hoton jiki Watau MRI da CT Scan don duba ko cutar ta yaɗu zuwa wasu sassa na jiki akwai biospy ana ɗaukar ƙananan nama daga postrate don duba ko akwai cutar

Endometriosis: Wata cuta ce da ke faruwa, idan wani nau'in nama da ke kama da na cikin mahaifa, ya fara girma a wajen mahaifa. Kamar a cikin ƙugu, a kan hanji, ko a cikin mafitsara. Wannan nama yana iya haifar da ciwo mai tsanani, matsalar haila, da kuma wahalar samun ciki. Manyan alamomin cutar: Na farko, matsanancin ciwon mara, musamman lokacin haila, ko bayan ta. Na biyu, Ciwon al'aura yayin jima'i, wanda ke iya janyo rashin jin daɗin rayuwar aure. Na uku, haila mai yawa, ko mai tsawo. Jinin hailan na iya zuwa da yawa, ko kuma ya ɗauki tsawon lokaci. Na huɗu, matsalar haihuwa. Wasu mata na iya samun wahala wajen ɗaukar ciki, saboda cutar. Na biyar, ciwon ciki,? da matsalar narkewar abinci. Kamar kumburin ciki, gudawa, da matsalar yin bahaya. Dalilan da ke haddasa cutar: Na farko, gado. Idan ƴan uwa mata suna da ita, mace na iya gadon ta. Na biyu, matsalar jinin haila da baya fita yadda ya kamata. Na uku, matsalar garkuwar jiki, wacce ke sa nama ya girma a wuraren da bai dace ba.? Ga yadda ake magance cutar.? Na farko, magunguna. Ana iya amfani da magunguna lokaci wuff, da na hana ɗaukar ciki,? don rage wahalar cutar. Na biyu, hanyoyin? gyaran rayuwa. Canza tsarin abinci, rage damuwa, motsa jiki. Wa'innan suna iya taimakawa, wajen magance cutar. Sai tiyata, idan cutar tayi tsanani, wato idan cutar yayi tsanani a jikin mace, ana iya cire nama da ke haddasa matsalar, ta hanyar tiyata. Wato? ana iya cire naman da ya girma, a wurin da ba a so, da ke haddasa wannan cutar.?

A Najeriya akwai nau'ikan inshorar lafya guda bakwai da ake amfani da su na farko Inshorar lafiya ta ƙasa. wannan tsarin gwamnati da ke ba da inshorar lafiya ga ma'aikata da mutanen da ke cikin shirye-shiryen gwamnati. Na biyu Inshorara lafiya ta jihohi wasu jihohin Najeriya suna da nasu shirye-shiryen inshorar lafiya don ba da tallafi ga mutanensu. na uku, inshorar lafiya ta kamfanoni. kamfanoni masu zaman kansu suna bada inshora ga ma'aikata wato ma'aikatansu. Na huɗu Inshorar lafiya ta jama'a wannan inshora ce da ake yi ma wasu al'ummomi don taimakawa mutanen da ba su da hanyoyin samun kula da lafiya masu kyau. Na biyar inshorar lafiya ta masana'antu kamfanoni ko masana'antu suna ba wa ɓangare na suna ba wa ma'aikatansu inshorar lafiya. a matsayin wasu ɓangare na alawus. Na shida inshorar lafiya ta ƴan kasuwa. wannan tsarin inshora ne da aka tsara don ƴan kasuwa manoma da sauran masu sana'oin hannu. Na bakwai Inshorar lafiya ta addini ko ƙungiyoyi wato su ma ƙungiyoyin addini ko na kiristanci ko na Musulunci suna da nasu ƙungiyoyin Wasu ƙungiyoyin addini ko na wanda ba na gwamnati ba suna ba da inshorar lafiya ga mabiyansu. ko mutanen da ke a ciki shirye-shiryensu. Su waɗannan ƙungiyoyin addinin suna da nasu inshorar lafiya idan a cikin mutanensu ba lafiya za su je su amfana da wannan inshorar. waɗannan nau'ikan inshorar wato waɗannan inshorar lafiyar suna taimaka wa mutane su samu kula da lafiya ba tare da wahala ba.

Ga alamomin da ka iya nuna rashin daidaitaccen ɓargo a jikin ɗan'adam. na farko canjin yanyi akai-akai rashin daidaiton sinadarin jini na iya haddasa sauyin yanayi kamar yawan damuwa fushi ko baƙin ciki. ba tare da wani dalili ba. Na biyu, rashin barci idan ba ka iya barci wato idan ba ka iya barci sosai ko kuma kana famar farkawa akai-akai da daddare to wannan yana nuna cewar akwai alamar damuwa a cikin sinadarin jini. Na uku canjin nauyi idan kana samun ƙiba ko rage nauyi ba tare da wani dalili ba bayyabab be ba shi ma wannan akwai alamar matsala a cikin sindarin jini Na huɗu yawan gajiya idan kana jin kasala ko gajiya akai-akai ko bayan hutu mai kyau na biyar rashin sha'awar jima'i idan ka lura da raguwa sha'awar jima'i yana iya zama sakamakon matsalar sinadarin jini Na shida Fitar ƙuraje a fuska, idan kana fama da ƙuraje a fuska fiye ƙima musamman a lokacin da ba ka yi tsammani ba. Na shida Na bakwai ciwon kai akai-akai yawancin ciwon kai ba tare da sanin dalili ba musamman ga mata yana iya alaƙa da matsalar sina darin jini Na takwas canjin yanayin al'ada ga ƴaƴa mata idan haila ta fara zuwa da rashin tsari ko yana zuwa da tsanani fiye da yadda mace ta yi tsammanin zuwanshi ko fiye da yadda mace ta saba ganinshi. yana zuwa wani lokaci sau biyu a wata sau uku a wata ko kuma ma ya ɗauke mata ma tai wata uku ba ta gani ba. to wannan yana nuna cewa a kwai matsala acikin sinadarin jini. wanda waɗannan sinadaran na jini sun fita hayyacinsu, ba sa cikin yanayi.

Ga Rahina Musa nan ta samu ciki har ya kai wata tara ga ta nan a hanyar zuwa asibiti, ita da sauran matan karkaran su zasu je a duba lafiyan su kulawan da ake ba masu juna biyu kafin su haihu an bawa Rahina Musa irin wannan kulawan zamu lissafo a ƙasa bayan ka samu juna biyu na farko duba lafiyar uwa da jariri na biyu gwaje-gwaje dan tabbatar da lafiyar ciki na uku, shawarwari kan abinci mai gina jiki da uwa yakamata ta ci na huɗu, alluran riga kafi da magunguna da suka dace na biyar, shirye-shiryen haihuwa da shawarwari daga ƙwararrun likitoci ko kuma malaman asibiti ana yin wannan kulawa ne dan tabbatar da cewa uwa da jariri suna cikin ƙoshin lafiya har zuwa lokacin haihuwa to ga Rahina Musa ta haifi jaririn ta menene abu na gaba da ya kamace ta? abu na gaba da ya kamace Rahina Musa tayi shi ne shayar da jaririn ta nono wannan yana da mahimmanci sosai yana da matuƙar mahimmanci shayar da jariri nono uwa domin yana baiwa jariri abinci me gina jiki da kariya daga cututtuka barin ma wannan nonon farko da yake fita daga jikin uwa me launin shuɗi me nono yana da mahimmanci aba jariri ya sha wannan nono saboda shi ne rigakafi na farko ga jariri sannan yana ƙarfafa dangantaka tsakanin uwa da jaririn ta yana taimakawa uwa wajen rage kiɓa da kuma dawo da mahaifa da sauri bayan haihuwa wato shayar da jariri yana sa mahaifan uwa yayi saurin dawowa dai-dai sannan shayar da jariri nonon uwa ina hana ciki a cikin sauri idan ana shayarwa yadda yakamata motsi na ba jariri yanda yakamata nono akan lokaci a bisa tsari yadda yakamata so yana hana uwan yaron nan ɗaukan ciki da wurwuri likitoci na bada shawarwari a shayar da jariri nono kaɗai ba tare da ruwa ko abinci ba har na tsawon watanni shida bayan nan kuma a cigaba da ba shi nono

Idan ana buƙatan jini dan yin ƙarin jini Ga abubuwa da ya kamata ka sani Na farko Me ne ne dallin yin ƙarin jinin nan Ana yin ƙarin jini idan jini yayi ƙasa sosai Saboda asaran jini, chututuka kamar Mai sickler ko matsalar kwayoyin jini Na biyu Duba jini kafin ƙarin jini Likitoci zasu gwada jini Da za'a yi amfani da shi dan tabbatar da ce wa Ya dace da naka, kuma ba shi da wata chuta Na uku Irin jini. Wato ya kamata a san nau'in jini Kafin a ma mutum ƙarin jini Akwai jinI nau'i nau'i. Akwai A Akwai B. Akwai AB. Ko kuma akwai O. Da kuma ko yana da Rh factor Plus ko minus Na huɗu Hanyoyi biyar da jini Hanyoyin bayar da jini, ana iya samun jini Daga bankin jini 'Daga Yan uwa Ko daga masu bayarwa a asibiti Akan samu wasu mutane ne musamman Su je asibiti Suna bada jinin su, saboda a ba marar lafiya kyauta Ba tare da an biya ba Suma ana ɗiban jinin nan nasu ne su na ba da shi kyauta Saboda a taimaki mararsa lafiya masu buƙatan jini Na biyar Matsalolin da ka iya tasowa, kodayake Kodayake Kafin ƙarin jini...yana da lafiya Amma wasu mutane na iya samun matsaloli kamar Rashin jituwa da jinin da aka...karɓa Wato Mutum zai iya samu ya rinƙa yin amai Zazzaɓi ko kumburi Wato wasu sakka daga jikin shi su kumbura Na shida Shawaran likita Likita zai iya gaya maka Amfanin ƙarin jini Da kuma matsalolin da ka iya Faruwa Idan kana da wasu tambayoyi Yana da kyau Ka tattauna da likita Kafin a fara maka ƙarin jini

maganin cutan cizon sauro na gargajiya yankan en nijeriya ne nasan ka taba shan wannan maganin a matsayin maganin cutan cizon sauro na farko zaka samu tukunya mai tsafta ruwa mai tsafta sai ganyen da za'ayi amfani dashi wajen hada magani wato maganin cutan cizon sauro na farko zaku samu bawon abarba ganyen lalle ganyen lemu lemun tsami shi lemun tsamin za'a yanyanka shi ne su kuma wa'ennan ganayen za'a wanke su ne tas da ruwa mai kyau a wanke a cire dattin da kasan dake jiki sai a samu tukunya mai tsafta a zuba ruwa kadan a daura tukunyan a kan wuta sai a samu wa'ennan gayyenyaki a zubz a ciki da ruwa kadan a barshi akan wuta ya ta tafasa idan ya fara tafasa sai a samu ruwan tsami na kullun koko a zuba a kan ruwan a kan ganyen maganin dake tafasa akan wuta su kara tafasa da maganin idan babu wannan ruwan tsamin za'a iya kara ruwa kawai a kai wato farin ruwa za'a barshi ya ɗafu har na tsawon minti goma sha biyar a barshi akan wuta ya ta bararraka na tsawon minti goma sha biyar za'a sha da safe ko ya zama abu da mutun zai sha na karshe kafun ya kwanta bacci ya zama ko da safe mutum ya sha kafun ya ci abinci ko kuma ya zama abu na karshe da mutum zai ci kafun ya kwanta bacci wannan maganin yana maganin cutan cizon sauro kuma yana maganin kumburi wato kumburi ƙafa na jiki sannan yana maganin cutan shawara wato zaka ga jikin mutun jijiyoyi sun tashi idon shi yayi wani kalla toh wannan shine cutan shawara yana da kyau a ringa shan wannan maganin a kai a kai wato a ringa shan shi duk lokaci saboda mahimmancin sa

cutar cutar da americawa suke fama dashi kusan miliyan biyu na mutane masu fama da wannan cutan wannan cutn shine tashin zuciya ba bisa ka'ida ba ko kuma ko kuma rawar zuciya wannan yana nufin wata cuta dake haddasa bugun zuciya cikin rashin wanda ka iya haifar da matsaloli kamar hawan jini kasala ko kumburin kafa a mafi yawan lokuta wannan cuta yana faruwa ne saboda matsaloli a tsarin a tsarin na zuciya wanda ke sata bugawa a cikin sauri ko kuma ba bisa ka'ida ba alamomin wannan cuta sune na farko bugun zuciya cikin sauri ko rashi daidaitu jiki kamar zuciya tana tsalle ko bugawa ba bisa ka'ida ba na biyu gajiya da kasala jin gajiya ko rashin kuzari ba tare da wani dalili ba na uku rashin numfashi jin wahalar numfashi musamman yayin motsa jiki ko kwanciya na hudu jiri jin jiri ko kuma ko kaji kamar zaka fadi na biyar radadin kirji wannan na iya zama mai tsanani ko kuma jin matsin lamba a kirji na shida tashin hankali da rudani yana iya faruwa musamman ga tsofaffi na bakwai jin rauni ko faduwar jiki jin jiki yayi sanyi ko yin amai lokacin da yakamta a nemi likita sun hada da na farko idan kana jin kirji yana ciwo na biyu idan bugun zuciya yana da yana yi da sauri fiye da kima ko yana tsayawa lokaci da lokaci na uku idan bugun zuciya yana yi da sauri fiye da kima ko yana tsayawa lokaci zuwa lokaci na hudu idan ka fadi ko kaji kamar zaka suma na biyar idan numfashin ka yana wahala sosai wato kana samun matsala a wurin numfashi

Yin tasiri mai ma'ana ga rayuwan marasa lafiya na farko [1] kawo gan gangarumin canji a rayuwar marasa lafiya na biyu [2] inganta rayuwar marasa lafiya ta hanyar kulawa da tausayi na uku [3] sanya rayuwar marasa lafiya ta hanyar kulawa da jin kai nas hudu [4] gagarmaya dan kyautata jin dadin marasa lafiya sannan akwai shirye-shirye kula da lafiya a gaba shirya-shiryan kula da lafiya a gaba yana nufin tsara da bayyana ra'ayoyin mutum da bayyana kul; awar lafiyar sa a nan gaba musamman mutum bai iya yanke shawara da kansa ba wannan yana taimakawa iyali da likitoci su san irin kulawar da kake so a karba a ko a ajiyeta ko a guje mata muhimman abubuwa a cikin shirye -shiryen kulawa da lafiya a gaba sun hada da na farko [1] tunanin abubuwan da akake so yi tinanin irin kulawar da kake so ka karba a baka idan baka iya magana da kanka ba yi la'akari da abin da da kake da mahimmanci a rayuwar ka kamar ingancin rayuwa gujewar wahala ko jinyar da ba'a so na biyu [2] tattaunawada iyale da likitoci yi magana da iyalan ka da likitocin ka gamai da abubuwa da kake so na uku [3] zabun wakili wanda zai iya yanke shawara a madadinka a madadinka zabi wani mutum da kake amincewa da shi dan ya yanye shawara kan kan lafiyarka in baka iya yi da kanka ba na hudu [4] cika takardun shari'i wato takardun shirye-shirye kula da lafiya takardunnan sun hada da na farko [1] wasiya ta laqfiya a biyu [2] wakilin lafiya na uku [3] umurnin likita kan rayuwa na hudu [4] duba da sabanta shirye-shirysn lokaci zuwa lokaci duba abu-buwan da ka tsara dan tabbatar da cewa har yanzu suna dace da rayuwarka watoabu-bubun da suka dace da kaie da kai a lokacin da ba zaka iya yi ba ko kuma alokacin da baka da lafiya wadannan sune shirye-shiryen abubuwa nan daba

Matsalar gani matsalar gani ce dake faruwa idan saman ruwan ido ko kyallen ido basuda wadatacciyar sifa mai zagaye wannan na haifar da matsalar karkatar da haske a cikin ido. wanda kesa mutum yaga abubuwa dishidishi. ko a hargitse alamomin wannan cuta idan kana da wannan cuta zaka iya fuskantar wasu daga cikin waɗannan alamomi na farko dishidishi ko hargitsatsun abubuwa ko kusa ko nesa abubuwa basa bayyana da kyau. na biyu ciwon kai saboda matsin daido keyi dan ya gyara hoton da yake gani. na uku gajiya ko wahalar gani idan anyi karatu ko an kalli allo na na ɗan lokaci. na huɗu wahalar gani da dare mutane da wannan cuta ke tareda su suna da matsalar yin gani da dare. na biyar gwajin ganin haske yana yawo hasken fitila na iya bayyana kamar yana da igiyoyi ko layuka a kewaye da su. Menene ke haddasa wannan cuta na farko ruwan ido ko kyallen ido idan basuda daidaitacciyar siffa yana sa haske ya kai ya karkata fiye da kima don haka hoto abu bai tsaya dai-dai ba akan ido. Na biyu gado yawanci ana haihuwa dashi wato iyaye iyaye na iya gadar dashi ga ƴaƴayen su. Na uku rauni ko tiyata a ido wani lokaci rauni a ido ko tiyata na iya haddasa canji a suffar ruwan ido. Na huɗu matsalar ido mai tsanani wani yanayi ne dake hana ruwan ido zama level yana sashi ya kumbura ko yayi kamar hanci yadda ake gano cutar na farko gwajin karanta haruffa ana amfani da allo mai cike da haruffa masu girma daban-daban. Na biyu gwajin gani da gilashi likita na iya amfani da na'ura don gano gilashin da zaifi dacewa gwajin haske ana amfani da na'ura domin auna yadda haske ke shiga ido yadda ake magance wannan cuta na farko gilashin ido na biyu yin lantin ido na uku tiyata ana yin tiyata a ido

Amfanin shan ruwa a jiki yana da matuƙar yawa, ga wasu daga cikinsu Na farko karewa daga bushewar jiki. shan ruwa yana hana jiki bushewa. yana kuma kiyaye lafiyar fata. Na biyu taimakawa narkewar abinci. yana taimaka wa hanji da ciki wajen narkar da abinci yadda ya kamata. Na uku, ƙara kuzari yana hana gajiya da kasala yana kuma ƙara wa jiki ƙarfi. Na huu tsabtace jiki da ga gubobi. Ruwa na taimaka ma jiki wajen fitar da gubobi. ta fitsari da gumi da bayan gida. Na uku inganta lafiyar ƙwaƙwalwa Shan ruwa yana taimakawa wajen natsuwar ƙwaƙwalwa. Natsuwar tunani da kuma rage ciwon kai. Na shida, inganta lafiyar zuciya. da hanyar jin. Shan ruwa yana taimkawa wajen rage hatsarin hauhawar jini da matsalolin zuciya. Idan jiki ya samu isasshen ruwa, jini yana gudana cikin sauƙi. ba tare da tangarɗa ba. na bakwai kare lafiyar ƙoda. ruwa yana hana samuwar cututtukan ƙoda kamar cuta ƙashi-ƙashi Idan aka sha ruwa mai yawa yana taimakawa wajen wanke ƙoda da hana ƙwayoyin cuta taruwa a ciki na takwas inganta aiki da ƙwazon jiki Sahan ruwa yana taimakawa maza da mata Masu motsa jiki don hana gajiya da kasala. Na tara rage nauyin jiki. I dan ana shan ruwa kafin cin abinci yana taimakawa wajen rage yawan cin abinci. damin yana sa yana sa aikawa da rage jin yunwa haka nan yana taimakawa wajen ƙona kitsan jiki da rage ƙiba. yadda ake shan ruwa mai kyau Na farko a sha kofi ɗaya zuwa biyu na ruwa da safe bayan tashi daga bacci na biyu a sha ruwa kafin cin abinci domin taimaka wa narkewar abinci na uku a sha ruwa ya yin motsa jiki don hana gajiya da bushewar jiki na huɗu ka da a jira jin ƙishirwa kafin a sha ruwa na biyar ana buƙatar shan kimanin lita biyu zuwa uku na ruwa ko fiye idan mutum yana motsa jiki sosai.

Radiation Therapy wata hanya ce ta jinya da ake amfani da ita domin kashe ko rage girman ciwon daji ƙwaƙwalwa. ta amfani da hasken Radio mai ƙarfi. wannan hanya tana taimakawa wajen hana ciwon ya yaɗu, ko kuma ya rage girmansa kafin ko bayan tiyata yadda ake aiki. Hasken radio yana aiki ne ta hanyar lalata ƙwayoyin cuta na ciwon daji yayin yake ƙoƙarin rage illar da zai yi wa illar da zai yi wa ƙwayoyin lafiya, Na iya yin amfani da sinadari masu ɗauke da radiation da kuma na'urori na musamman don aiki da hasken radio kai tsaye zuwa inda ciwon yake Nau'ikan radiation theraphy da ake amfani da su na farko external beam radiation theraphy wannan ita ce hanya mafi yawa da ake amfani da ita. ana amfani da na farko wata na'ura wadda ke aikawa da hasken radio zuwa kan ciwon. daji daga waje. Na biyu, likitoci na amfani da hotunan MRI OCT Scan don tabbatar da cewar haske ya fi ƙarfafa a kan ciwon kawai. Na uku ana yin wannan magani a tsawon makonni da dama. Yawanci sau biyar a kowane mako Hanya ta biyu, nau'ika na biyu. StereoTactic RadioSurgery wannan hanya ce mai daidaita wacce ke aiki da hasken mai ƙarfi zuwa kan ciwon daji ba tare da lalata ƙwayoyin lafiya ba. Ana amfani da wannan hanyar idan ciwon daji yana da ƙanƙanta ko kuma idan ba za a iya yin tiyata ba. Nau'ikan SRS sun haɗa da Gama knife Cyber Knife da Linear Accelarator Hanya ta uku BrachyTherapy wato internal radiation therapy ana saka ƙaramin sinadari mai ɗauke da radiation a cikin ƙwaƙwalwa kusa da ciwon daji wannan sinadari yana sakin radiation a hankali yana lalata ƙwayoyin ciwon daji.

kiwon daji na ciwon daji na nono cuta ne da ke faruwa lokacin da wasu kwayoyin halita a cikin nono su ke girma ba bisa kaida ba su na? zuwa wasu sosayin jiki wannan cuta ne na shafar mata da maza amma mata ne sun fi su ka fi kamuwa da ita alamomin cutan daji na nono idan mutum ya na da cutan daji na nono yana iya fuskantan wadannan alamomi na farko tarin kwankwasa a nono ko cikin hammata yawanci ba ya yin zafi a farkon sa na biyu canjin sarfan nono nono na iya girmafiye da daya ko kuma ya canza sarin sa na uku fata ta nono na sanyawa fatar nonor na iya yi kamar fata na lemon sami na hudu jan jiki ko kumburin nono idan nono ya yi ja ko kumbura ba tare da dalili ba? wanda ke fitowa da ga nonuwa idan ruwa ko jini na fita da ga kan nono ba tare da an matsa ba na shida ciwon nono idan mutum ya na jin zafi a nono ba tare da wani dalili ba magani da jinya na cutar cancer nono idan a gano ciwon daji na nono da wuri ya na da saukin magance shi hanyoyin jinya sun hada da na daya fida da nono fida a nono ana iya cire kwayar cutan daga nono? maganin radiation ana amfani da? masu karfi na kashen kwayoyin cutan na uku chemotheraphy ana amfani da magunguna masu karfi dan kashe ciwon daji na hudu hormonal therapy ana rage yawan hormones da ke habbaka ciwon daji hanyoyin rigakafi ko da yake babu cikakken tabacin wannan ciwon daji na nono wannan ciwon daji na nono akwai hanyoyi da za'a rage hadarin kamuwa da su na farko cin abinci mai lafiya yawancin bayan yawanci kayan lambu ya'aya bishiyoyi ya na rage? yayyu rage shan giya sha da yawa na kara hadarin ciwon daji na uku aiki da jiki yin motsa jiki na rage hadarin kamuwa da cuta na hudu guje guje gujewa kiba mai yawa yawan kiba na kara yawan ciwon daji na biyar kula da lafiya

alura rigakafi ta covid 19 magani ne da aka girgira magani ne da aka kirkira an kare mutane daga kamuwa da cutar corona virus wannan alura ta na taimaka wa jikin mutum mai gina kwayoyin garkuwan jiki da za su iya ga cutar da za su iya? cutar idan idan ya shiga jiki muhimmancin alura rigakafi na farko kare mutum da kamuwan cutan covid 19 na biyu? tsananin cutan idan mutum ya kamu na uku taimakawa wajen takile? cutan a cikin al'uma na hudu kare mutum da masanancin ciwo da ke tattare da covid 19 ire iren alurar rigakafi na covid 19 na farko Pfizer BioNTech na biyu moderna na uku astrazeneca astrazeneca na hudu Johnson & Johnson na biyar tinopharm da cinovac wayannan su ne ire iren aluran rigakafi nacutar covid 19 sai ilolin da za'a iya fuskanta bayan an yi alura akwa iilolin da za'a fuskanta bayan an yi ma mutun wannan alura na cuta covid 19 bayan an yi alurar rigakafi wasu mutane na iyan fuskantan kananan iloli kamar su na farko ciwo a wurin da aka yi alura na biyu gajiya da kasala na uku ciwon kai na hudu zazzabi ko sanyi na biyar jiki yayi rauni na dan lokaci wadannan alamomi yawanci su na wucewa bayan kwana daya ko biyu in ciwo yayi tasanani ana iya shan magani rage ciwo kamar paracetamol yadda ake samun alura ana iya samun alura rigakafi kyauta a asibiti cibiyoyin lafiya da wurare na gomnati da ta tanada ya na da kyau mutum ya tuntubi likita ko ma ma'aikatan jinya dan samin karin bayani

(??????) acikin a'adan hausawa ijama ko shafin ciki wata tsohuwar hanya maganice da ake amfanida ita (??????) anayin ijama ne don cire daukewan jini ko mugun jini daga jiki domin magance wasu cututtuka kamar ciwon kai ciwon baya, ciwon jiki gajiya da kuma matsalolin rohaniya yadda ake aiwatar da hijama a gargajiyance na farko neman gawari a gargajiyance ana neman masanin ijama wanda ya kware a wannan sana'a na biyu zabin wurinda za'ayi ijama mai ijama ze duba jiki don gano inda cutar take yawanci abaya wuya, gwiwa ko hannanye na uku yin fashe ko tsotsa jiki anayin ijama ta hanyoyi biyu (??????) na farko ijama me yanka ana amfanida wani wuka ko reza domin fasa ko tsutsa jiki kadan kafin afara tsotsewa nabiya ijama ba tareda yanka ba ana amfani da matsin iska kawai ba tareda yanka yanka fataba na hudu amfanida kaho koko ada ana amfanida kaho kahon shanu ko rakumi don yin ijama a yau ana amfanida kofinan roba ko gilasai kofina roba ko gilasai kofina na roba ko gilashi ana daura kahon a wurinda aka fara aka fasa jiki sa'anan a tsotse iska da baki to ta amfanida wata hanya don cire jini na biyar zubarda jini da rufe da rufe wuran bayan an gama cire jinin ana goge wurin da ruwan dimi sa'anan a shafa magani ko zuma domin ana kamuwa da cuta fa'idodin ijama al'adar hausawa suna taimakawa wajan cire gajiya da zafin jiki ana amfani da ita don magani na ciwon baya da ciwon kai yawanci hausawa sunayin ijama don kare kansu daga cututtuka

rigakafi wani tsari ne na bayarda allura ko wani sinadari dake taimakawa jikin mutum ya gina kariya daga cututtuka ana yin rigakafine domin hana yaduwan cututtuka kamar su kiyandan biri shan inna cutar huhu sankarau mahimmancin riga kafi na farko kara lafiya yana hana kamuwa da cututtuka masu hadari na biyu kare yara yana hana jarirai da yara kamuwa daga cututtuka daka iya kashesu na uku rage mutuwa yana taimakawa wajan hana mace macen dakeda nasaba da cututtuka daze iya da za'a iya riga kafinsa na hudu taimaka wa al'umma idan mutane dayawa sun sun kar kar karbi rigakafi cututtuka bazasu yaduba ana bada ragakafi kyauta acibiyoyin kiwon lafiya musamman ga mata masu juna biyu da yara kanana yanada kyau a tabbabtar da cewa yara sun karbi dukkan alluran rigakafi da aka bukata alokacin daya dace kalubalen dake hana mutane karban riga kafi musanman dake hana mutane karban rigakafi musamman a wasu yankuna nafarko rashin ilimi wasu mutane basuda cikakken fahimta gameda mahimmancin rigakafi sunajin tsoron cewa yanada illa ko kuma bayida amfani na biyu jita jita jita jita da karya yawan yawan jita jita da labaran karya kar kan rigakafi yanasa wasu mutane suki yarda dashi na uku matsalar samuwa akwai masu akwai wasu yankuna da asibitoci ko cibiyoyi kiwon lafiya sunada nisa kuma ba kudin kuma ba kowa keda daman dan samun rigakafiba nafar nahudu talauci da rashin kudin mota na biyar matsalar ajiya da sanyi na shida tsoron illar daka iya faruwa na bakwai rikicin tsaro awasu wurare rashin tsaro yana hana jami'an lafiya zuwa danyin rigakafi wa yara da manya na gama

Ton bayan ɓullan ɓullan ton bayan ɓullan cutar covid-19 an samu yawaita jita-jita da karyace-karyace game da alluran rigakafi cutar. Wasu daga cikin waɗannan bayanan ba su da tushe kuma suna iya hana mutane samun kariya daga cutar. Ga wasu daga cikin karyace-karyace. Na farko alluran rigakafi covid-19 tana haifar da cutar covid-19. Gaskiyar magana alluran ba ta ƙunshe da ƙwayar cutar da zata iya sa mutum ya kamu da ita. Madadin haka tana koyawa jikin mutum yadda zai kare kansa daga kamuwa da cutar idan ya gamu da ita. Na biyu ana saka na'uran tracking bibiyan mutane a cikin alluran. Gaskiya magana wannan karyace. Ba wata fasaha da ke iya shiga da na'ura tracking bibiyan mutane a cikin allura. Na uku allurar rigakafi na sa mutum rasa haihuwa. Alluran rigakafi na sa mutum rasa haihuwa. Gaskiyar magana ba wata shedar kimiyya da ke nuna cewa alluran na hana namiji ko mace haihuwa. Masana lafiya sun ce alluran ba ta da illa ga haihuwa. Na huɗu alluran tana canza jinin mutum ko ƙwayoyin halittarsa. Gaskiyar magana alluran ba ta canza jinin mutum ko ƙwayoyin halittarsa. Aikinta shine kawai koyawa garkuwar jikin mutum yadda zai yi yaƙi da cutar. Na biyar wasu masu lafiya ba su buƙatar alluran rigakafi. Gaskiyar magana koda mutum yana da koshin lafiya har yanzu yana iya kamuwa da cutar covid-19 kuma ya yaɗata. Ga wasu yin allura nata taimakawa wajen hana kamuwa da cutar da rage yawan mace-mace. Idan nayi idan na yi rigakafi ba zan sake kamuwa da covid-19 ba. Gaskiyar magana allurar rigakafi ba ta hana mutum kamuwa da cutar ɗari bisa ɗari amma tana rage tsananin cutar da kuma haɗarin mutuwa idan mutum ya kamu da ita.

yanda likita ki kare kansa daga kamuwa da cutar Ebola na farko sanya kayan kariya likita na sanya kayan kariya na musamman dasuka haɗa da riga mai hana ƙwayoyin cuta ratsa jiki safar hanu guda biyu abun rufe fuska da idanu takunkumi nufashi takalma na ruba da safar ƙafa wannan yana hana ƙwayar cuta shiga jikin su na biyu gujewa taɓa jikin majinyaci kai tsaye likita baya taɓa jikin majinyaci batareda safar hanu ba yanada anfani dakayan aiki na musaman dan gujewa hudɗa kai tsaye wanke hanu da tsaftaci jiki bayan duk wata hudɓa da marasa lafiya yana wanke hanu sa da sabulu da ruwa mai tsafta idan babu ruwa yana hanfani da sinadarin tsaftaci hanu tsaftaci mahalli wajan da aki kula da marasa lafiya yana buƙatar tsaftaciwa akai-akai da sinadarin kashi ƙwayoyin cuta kayan aikin da akayi anfani dasu ana wankisu ko jefar dasu idan sunfi dachiwa da anfani bin dokokin kariyan lafiya likitochi suna bin ƙaidoji hukumar lafiya na duniya dakuma hukumar kula da chututtika ana tattance kowani mara lafiya kafin aye hudɗa dashi dan rage haɗarin kamuwa da chutar kare kai daga suma suma yana iya hayfawa likitoci suma shan ruwa da shutu lokaci lokaci domin gujewa gajiyawa da suma yayin anfani da kayan kariya saboda ana iya wahalar da nafashi

en endometriosis wata cuta ce dake shafar mata in da naman da Ehem inda naman da yakamata ya kasan ce cikin mahaifa ke girma a wasu wurare da bai kamata ba ba kamar na farko kwan haihuwa na biyu bututun haihuwa na uku cikin ciki ko hanji wannan naman yana aiki kamar na mahaifa yana yin waye wari kuma yana zubar da jini a lokacin al'ada amman tunda bashi da hanyar fita daga jiki yana iya haddasa kumburi ciwon kumburi ciwo da kuma samuwar tabo a wuraren da ya girma alamomin cuta na farko ciwon zafi yayin jima'i na biyu jin zafi yayin jima'i na uku matsalar samun ciki na huɗu yawan zubar jini hargitsi da hargitsi a lokacin addu al'ada ciwon baya da ƙugu ciwon ciki lokacin bayan gida ko fitsari musamman a lokacin al'ada dalilan samuwar cutar ba'a san takamaimai dalilin cutar ba amman masana sun gano wasu abubuwa da zasu iya haddasa ta kamar matsalar jima'i matsalar jinin al'ada idan jini ya koma baya homons yawan sinadarin ostrojin na iya ƙarfafa girman naman kwayar halitta jinin idan 'yan uwanki sun suna da cutar akwai yiwuwar kema zaki iya samun ta matsalar garkuwan jiki idan garkuwan jiki bata iya shawo kan naman da ke girma a wuraren da bai kamata ba tasirin cutan a rayuwa matsalar haihuwa? rayuwar aure tasiri ga rayuwar yau da kullum yadda ake magance cutan magunguna tiyata

aikin asibiti aikin asibiti ya na nufin wani keɓantaccen yanki da aka tanada dan kiwon lafiya inda ake samun asibitoci cibiyoyin kiwon lafiya wuraren gwaje gwaje da sauran abubuwanda suka shafi jinyar marasa lafiya a wannan yanki ana buƙatar? ƙa'idoji dan tabbatar da tsaro da jin dadin marasa lafiya sassan yankin asibiti yankin asibiti yana da wurare daban daban da ke da ke taimakawa wajen kula da marasa lafiya na farko asibiti shi ne babban gini ko wani ko wurin da ake kula da marasa lafiya ana rarra ba shi zuwa sassa daba daban farko sassan gun da gaggawa ana duba marasa lafiya dake cikin mawuyacin hali sai sas sashen haihuwa bayan haihuwa da kula da mata masu juna biyu sai shashen jinya wanda marasa lafiya ke kwanciya dan kula kulawa na tsawon lokaci sashen gwaje gwaje anda ake gwajin jini fitsari da sauran abubuwa dan gano cututtuka sai sashen tiyata wanda ake yin tiyata ko aiki a jikin marar lafiya sai na biyu cibiyoyin lafiya waɗannan wurare ne da ake bada kulawa ga marasa lafiya masu ƙarancin larura yawanci suna da likitoci na da nas da ke ba da shawara tare da magunguna na uku ɗakin magani wanda ake sayar da magunguna da wurin da ake sayar da magunguna da kayayyakin kiwon lafiya? motocin asibiti motocin gaggawa da ke ɗaukar marasa lafiya daga wurin zuwa wuri cikin asib zuwa asibiti na biyar yankin tsaftace lafiya wanda ake kula da tsafta da kuma kawar da shara daga asibiti dan gujewa yaɗuwar cututtuka

bayani kan tsaftace al'ada a wajen 'yan mata tsaftace al'ada yana da matuƙar mahimmanci ga lafiyar 'yan mata domin ya na hana kamuwa da cututtuka ya na taimakawa wajen jin daɗi kuma yana taimakawa uhmm uhm uhmm su sami cikakken kwanciyar hankali a lokacin al'ada ga cikakken bayani kan wannan batu na farko mene ne al'ada al'ada yana faruwa ne lokacin da mahaifa ke fitar da jini da farji wannan yana faruwa duk wata a tsakanin kwanaki ishirin da ɗaya zuwa talatin da biyar? kuma yawanci yana ɗaukar kwana uku zuwa bakwai na biyu abubuwan da ake buƙata don tsaftace al'ada na farko auduga mai tsafta ana amfani da auduga don hana yaɗuwar jini a tufafi na biyu sabulun tsafta da ruwa mai tsafta ana amfani da su dan wanke jiki musamman farji domin hana kamuwa da cuta kayan sawa masu kyau yana da kyau a sanya kaya ma su faɗi dan samun iska mai kyau shan ruwa da cin abinci mai kyau yana taimakawa wajen rage ciwon mara da gajiya yadda ake kula da tsafte lokacin al'ada a canza auduga bayan ko wane sao'i huɗu zuwa shida domin gujirau gujewa warin jiki yaɗuwar kwayoyin cuta a wanke hannu kafin da bayan canza auduga domin gujewa kamuwa da cututtuka a wanke farji da ruwa mai tsafta kada anyi amfani da sinadarai masu ƙarfi domin kaucewa matsalar fata a jefa auduga a wurinda da ya dace dan gujewa cututtuka da datti matsalolin da ka iya faruwa saboda rashin tsaftace al'ada idan baka kiyaye ba zaka iya fuskantar matsaloli kamar warin jiki mai muni kamuwa da cututtuka kamar infection rashin jin daɗi da yawan ciwon mara warware matsaloli da suka shafi al'ada idan ana jin ciwon mara mai tsanani za'a iya amfani da ruwan ɗumi ko shan magani? idan al'ada tazo da matsaloli kamar rashin tsari ko yawan jini sosai inna da kyau a fuskanci likita idan ana jin kunyar sa yana da kyau a fahimci cewa al'ada ba cuta ba ce kuma ba abin kyama ba ce iyaye da malamai su ilimantar da 'yan mata kan wannan batun domin su sami ƙwarin gwiwa kar a ɓoye musu gaskiya domin hakan na taimakawa a fahimci jikin su a kuma yadda zasu kula da kansu

kumburin gani wannan ya na kumburin gani wannan yana nufin rashin ganin abubuwa masu nisa sosai mutanen da ke da wannan matsalan suna ganin abubuwa na kusa sosai amma abubuwa ma su nisa suna zama musu duhu ko rashin fahimta yana faruwa ne saboda tsarin ido ya yi gajere wanda ke sa haske yamai da hankali a gaban retina maimakon a kai tsaye maimakon kai tsaye a kan ta in na iya gyara ta da tabarau ko tiyata ganin nesa wannan yana amf nufin rashin ganin abubuwa na kusa sosai mutanen da ke da wannan matsala suna iya ganin abubuwa masu nisa da kyau amma abubuwa na kusa suna zama musu ruɗani ya na faruwa ne saboda tsarin ido? wanda ke sa haske ya maida hankali a bayan? maimakon a kai tsaye a kanta ana iya gyara ta da tabarau ko tiyata tsufar gani wannan yana nufin wahalar ganin abubuwa na kusa saboda tsufa ya na faruwa ne saboda ƙarar ido tayi tauri wanda ke hana ta dai dai ta yadda ya kamata dan ganin abubuwa na kusa yawanci ya na faruwa bayan shekaru arba'in ana iya gyara ta da tabarau masu sauƙi idan mutum ya tsinci kanshi a irin wannan matsalolin ganin ko kumburin gani wato gani mutum bai ganin abubuwa daga nesa ko na biyun ganin nesa wato mutum bai ganin abubuwan da yake kusa ko kuma tsufan gani dan Allah mutum ya garzaya zuwa asibiti na kusa idan ba asibiti a kusa ass ƙoƙari aje asibitin da ke cikin gari saboda a samu yanda za'a magance wannan matsalar ciwon idon

.... tsarin iyali tsarin iyali hanya ce ta shirya wa iyali yadda za'a haifi yara bisa tsari da tazara ta yadda iyali zasu sami lafiya jin daɗi da kuma wadatar rayuwa ana yin haka ne ta hanyar amfani da hanyoyi hana ɗaukan ciki ko tsara haihuwa ga himma ga muhimman ab amfanin tsarin iyali na farko kiwon lafiya ya na taimakawa wajen kare lafiyar uwa da jariri na biyu tazara tsakanin haihuwa ya na bada damar uwa ta samu ƙarfi kafin ta sake haihuwa na uku..... wadata da ingancin rayuwa iyalin na iya samun sauƙi wajen kula da yara idan suna da tazara mai kyau ilimi da cigaban iyali iyaye zasu fi samun damar kula da karatun 'ya 'yan su hanyoyin tsarin iyali ana amfani da hanyoyi daban daban dan hana ɗaukan ciki har da hanyoyin halitta lissafin kwanakin haihuwa ƙauracewa saduwa a lokacin ovulation hanyoyin magunguna ƙwayoyin hana haihuwa allurar hana ɗaukan ciki ƙwayar shan gaggawa bayan saduwa hanyoyin na'ura ana amfani da kwaroron roba koyarwa da amfani da diyafram sai hanyoyin din din din yankan mahaifa ga mata yankan mazantaka ga maza shawara idan ana buƙatan ƙarin bayani game da tsarin iyali ya na da kyau a tuntuɓi likita ko ma'aikacin kiwon lafiya domin samun shawarwari mafi dacewa a game da tsarin iyali da muke da su kala kala a asibitocinmu

ilimin haihuwa wani ɓangare ne na kimiyyar halittu da ke nazarin yadda halittu ke haihuwa da yadda ƙwayoyin halitta daga zamani zuwa zamani wannan ilimin yana da mahimmanci wajen fahimtar yadda mutane dabbobi da tsirrai ke samar da 'ya 'ya dan ci gaba da rayuwa nauo'in haihuwa akwai nau'ikan haihuwa guda biyu na farko haihuwa ba tare da gamuwar mace da namiji ba wannan nau'in haihuwa yana faruwa ne ba tare da haɗuwan ƙwayoyin halitta daga iyaye biyu ba halittun sukan raba kansu zuwa sabbin halittu misali Bacteria Algae Fungi da wasu tsirrai haihuwa ta hanyar gamuwa mace da namiji wannan nau'in haihuwa yana da buƙatar ƙwayoyin halitta daga namiji da mace su haɗu dan samar da sabbin halitta ana samun ƙwayar halittan namiji ma'ana maniyyi da ta mace su na gamuwa domin ƙirƙirar sabon halitta? mutane dabbobi yawancin tsirrai na biyu tsarin haihuwan mutane babban aikin ta shine samar da maniyyi da fitar da shi yayin jima'i ya na ƙunshe da na farko azzakari sashen da ke fitar da maniyyi na biyu marena wurin da ake samar da maniyyi da hormones da testosterone? su na samar da ruwa da ke taimakawa maniyyi kasance cikin ƙoshin lafiya tsarin haihuwa tsarin haihuwa na mace babban aikin ta shine samar da ƙwai ɗaukan ciki da haihuwa ya na ƙunshe da? wanda ake samun jima'i da kuma ya na taimakawa wajen haihuwa mahaifa wannan? jariri yake girma bayan haɗuwar sa da ƙwai tashar da ƙwai ke bi zuwa mahaifa makarar ƙwai wurin da ake samar da ƙwai da hormones kaman estrogen da progesterone? ɗaukan ciki da haihuwa ovulation cickin ƙwai haɗiyewar maniyyi plantation zygote zai maƙale a mahaifa kuma ya fara girma cikin sannan haihuwa

?? kulawa da lafiyaar mace mai juna biyu kafin haihuwa wannan kulawa tana da matuƙar muhimmanci domin kare lafiyar uwa da jaririrai. tare da rage haɗɗuran da ka iya tasowa yayin ɗaukar ciki da haihuwa. Muhimmancin zuwa awo, na farko kare lafiyar uwa da jariri yana taimakawa wajen gano matsaloli da wuri na biyu shan magungunan ƙara lafiya kamar folic acid, iron, da calcium. don ƙarfafa jiki na uku, rigakafin ƙarfafa jiki kamar rigafi domin kamar rigafi domin hana kamuwa da cuta bayan haihuwa. Na hudu shawarwari a kan abinci ana bawa mace shawarwari akan cin abinci mai gina jiki??? na biyar shirin haihuwa, ana taimakawa mace ta shirya inda zata haihuwa haihu da hanyoyin gaggawa idan buƙatar hakan ya taso Na shida gwaje-gwaje ana yin gwaje-gwaje don don tabbatar da cewa ba wata matsala da ka taso tare da ciki da ke tattare da ciki yawan zuwa awo ana buƙatar mace ta fara zuwa asibiti tun farkon samun ciki hukumar lafiya ta duniya ta bada shawarwarin cewa mace taje asibiti a ƙalla sau uhu kafin haihuwa zata samu kulawa daga likita ko ma'aikacin, ma'aikacin jinya domin tabbatar da komai yana lafiya dai-dai matsalolin rashin zuwa awo idan mace mai juna biyu idan mace mai juna biyu bata samun kulawa tana iya fuskantar matsaloli kamar na farko haihuwa da wahala na biyu ƙarancin jini na uku haihuwan jariri ko jaririya maras nauyi na huɗu mutuwar uwa ko jariri saboda matsalolin da ba a gano da wuri ba rashin zuwa awo da wuri yana da matsaloli da yawa wanda yakan taso kafin ko bayan haihuwa

um Ciwon zuciya na nufin wata matsala da ke shafar zuciya da hanyoyin jini da ke kai jini ga zuciya da jiki, wannan cuta na faruwa ne a sakamakon toshewar hanyoyin jini rashin ƙarfin zuciya ko matsalolin bugun zuciya. Irin ire-iren ciwon zuciya na parko, ciwon zuciya mai toshewar hanyoyin jini lokacin da kitsan jiki ya toshe ya toshe hanyoyin jini da ke kai jini zuwa zuciya. Na biyu, bugun zuciya idan zuciya tana bugawa da sauri ko a hankali piye da ƙima. Na uku matsalar bugun zuciya, idan zuciya tana bugawa da sauri ko a hankali fiye da ƙima. Na huɗu ciwon zuciya na haihuwa, matsalar zuciya da mutum ke haihuwa da ita. Na biyar rashin ƙarfin zuciya, idan zuciya ta kasa aikin karɓe jini yadda ya kamata. Alamomin ciwon zuciya; akwai alamomin ciwon zuciya da yawa na farko, ciwon ƙirji, ko matsewa a ƙirji. Na biyu ninfashi mai wahala. Na uku, gajiya ko raunin jiki. Na huɗu, zuciya na bugawa da sauri ko a hankali piye da ƙima. Na biyar, kumburin ƙafa da hannaye. Hanyoyin rigakapi da magani na parko, cin abinci mai kyau da rage mai da gishiri. Na biyu, yin motsa jiki akai-akai. Na uku, gujewa shan taba, sigari da giya. Na huɗu, rage damuwa da kula da hawan jini. Na biyar, shan magunguna ko yin tiyata idan likita ya bada shawara.

Cutan ciwon sauro wata cuta ne sakamakon cizan sauro mai dauke da kwayar cuta sauro na hada cutan ne ta hanyar cizon mutum daya daya tsannan ya, cije wani mutum mai lafiya alamomin cutan cizan sauro idan mutum ya kamar da cutan ya na iya samun wadannan alamomi na farko zazzabi mai tsanani na biyu, ramar jiki na uku, ciwon kai na hudu kasalla da gajiya, na biyar yawan zufa na shidda ciwon ciki ko amai na bakwai ya bugun zuciya na takwas rashin yi jindadi a jiki gabadaya. Yadda ake guje ma cutar yanda ake guje wa cutar cizan sauro a na iya hana kamuwa da cutan cizan sauro ta hanyoyi kamar na farko amfani da kayan hana cizan sauro yin bacci da gidan sauro ba dauke da maganin kashe kwa sauro na biyu, shan magunguna rigakafi a wasu wurare a na bawa mata ma su juna biyu da yara kanana maganin rigakafin cutan cizan sauro. Kashe sauro a muhalli wato yin feshi da magungunan kashe sauro a gida da kuma kauce kaucewa barin ruwa domin hana haihuwar sauro sanya kaya masu rufin jiki yi na amfani da tufafi ma su rufa jiki musamman da dare maganin cutan cizan sauro a na warkewa da ga cutan cizan sauro ta hanyar shan magunguna da likita ya rubuta kamar su arthimiter artimizine, best combination therapy ACT san sai quinine, ko chloroquin. Magungunan gargajiyya su na da amfani wajen rage wassu alamomi cutan amma ba su da cikekiyyar tasiri wajen warkar da cutan cizan sauro gabadaya ya na da kyau, a hada amfani a hana, a hada amfani da su magunguna asibiti, dan samun ingantacciyar lafiya wato in zaa sha maganin gargajiyyan shi ma amma a tarbattar an je wurin likitar shi ma ya ba da maganin shi na liftancin a hada da na gargajjiyan a sha kar a ce zaa sha kawai na gargajiyya ba zaa sha na asibiti ba.

Motsa jiki wani muhimman abu ne da ke taimakawa wajen inganta lafiyar jiki da tunani nuayuƙan motsa jiki na farko motsa jiki na karfafa zuciya da hoho wannan naui motsa jiki ya na taimakawa wajen kara karfin zuciya da hoho ya na kona kitsen jiki misalen su, sun hada da na farko, tafiyar mai sauri gudu hawan keke, iyo tsale-tsale rawa sai naui na biyu motsa jiki na karfafa tsokoƙi wannan motsa jiki ya na karfafa kasusuwa da tsokoki ya na kuma taimakawa wajen rage kiba, musalen su daga nauyi push ups squat, sit ups, sai planks sai naui na uku motsa jiki na sausauta jiki da tsansi wannan motsa jiki, ya na tsallafa sautin jiki ya na hana raunuka kuma ya na taimakawa wajen rage ciwon tsokoki misali na farko mi ka jiki sai nauyuka na hudu motsa jiki na, daidaituwa da karfi wannan motsa jiki na daidaita na daidaituwa da karfi wannan motsa jiki ya na taimakawa ka tsofofi kuma ya na da amfani ga yawan da ƴan wasa misali yin tsaye da kafa daya yin plank da kafa daya amfanin motsa jiki na farko, ya na rage kiba na biyu ya na karfafa zuciya da hoho na uku ya na hana ciwon sukari na uku, ya na hana ciwon sukari na hudu ya na rage damuwa da damuwa na biyar ya na karfafa kashi da tsokoki na shidda ya na taimakawa wajen barci mai kyau, da dadi na bakwai ya na kara kuzari.

A gargajiya, a gargajiya wanzaman hausa a gargajiya, wanzaman hausawa su na da hanyoyi na magance ciwon kai da ciwon jiki ta hanyar amfani da dabaru na gargajiya ga wasu da ga cikin hanyoyin da su ke amfani da shi hanya na farko shafawa da taunawa garin ganyaye wanzamai su na amfani da ganyaye kamar na magarya abbatul sauda da kanunfari dan shafawa a kai, ko awna su domin rage ciwon kai haske gashi da haƙo gashi wasu wanzamai su na haske wani bangare na gashi na gashin kai domin rage zafi ko haƙo gashi idan an ce ya na haifar da ciwon kai yin danbara a na masa, a matsa wasu tsatsan jiki da hanu, ko da wani nawoi mai na gargajiya domin rage ciwon jiki yin jinya da dangan wato hijama. Hijama wata hanya ce dan wanzamai ke amfani da ita ta hanyar cire jini, da ga jiki ta amfani da reza da kofuna wannan a na yin sa dan fitar da jini da a ke gani ya na haddasa ciwo shan ruwa da cin abinci mai dadi wasu wanzamai su na ba da shawara A sha ruwa mai yawa da cin abinci mai gina jiki domin kauce wa ciwon kai da ciwon jiki amfani da turare da ruwan zafi a na amfani da turare da ruwan zafi a na amfani da turaren gargajiya ko yin turare da ruwan zafi domin shakatawa da rage, haddadun ciwon shan kayan dadi da zuma zuma da dabino su na daya da ga cikin abubuwa da a ke amfani da su domin a maganta ciwon kai da jiki a gargajiyance wanda wasu wanzamai su ke amfani da shi wurin magance ciwon kai da ciwon jiki

a lokacin da cutar corona virus ta ɓilla babu wata takameman magani dake kashe ƙwayoyin cutar kai tsaye sai dai ana iya rage illolinta da magunguna dake taimakawa wajan rage alamominta kamar zazzaɓi da tari matakai dan kariya da warkewa daga corona na farko kariya daga kamuwa a wanke hannu akai akai da sabulu da ruwa ko amfani da sinadarin tsaftace hannu na biyu a guje taɓa fuska hanci da baki da hannu mara tsafta ayi amfani da abun rufe fuska a wuraran da ake taruwa a nisance cunkoso da cuɗanya da mutane masu alaman cutan idan ankamo da cutar a lura sosai kuma asha ruwa me yawa idan ankamo da cutar a huta sosai kuma asha ruwa me yawa a neme likita da alamomin cutar idan alamomin cutar sun tsananta a killace kai daga sauran mutane domin kada a yaɗa cutar babu wata cikakkiyar hujja dake warkar da babu wata cikakkiyar hanya dake warkar da cutar COVID19 sai dai wasu ganyaye da kayan amshi kamar kamar zuma da citta tafarnuwa da zogale sai shan ruwan zafi da lemon tsami wato a sami ruwan zafi sai a matsa leman tsami a ciki

Hidimar jini tana da matuƙar mahimmanci wajen ceto rayuka ta hanyar bayar da jini ga me lafiya da marasa lafiya dake buƙata wannan hidima tana ƙunshe da tattarawa gwaji sarrafa jini ajiyewa da kuma rarrabawa ga asibitoci da cibiyoyin lafiya mahimmancin sassai hidimar jini na farko tattara da bayar da jini bayar da jini daga masu san shi wayar da kai ga masu bayar da jini dubawa da tantance masu bayar da jin dan tabbatar da lafiyarsu gwaji da sarrafa jini gwaja jini dan gano cututtuka misali ƙanzamau ciwon hanta da ciwon sanyi tantance nau'in jini da har H factor ɗiba jini zuwa sassa daban-daban ajiya da rarrabawa ajiye jini bisa ka'ida misali jajaye se rarraba jini cikin sauri ga asibitoci da cibiyoyin gaggawa amfani da jin a asibiti du ba dedeton nau'in jini tsakanin mai karɓa da mai bayarwa kula da marsa lafiya yayin da ake musu juyen jini um ingantawa da tsaro bin ƙa'idojin lafiya na ƙasa-da-ƙasa kulawa da lafiyar masu bayar da jini da masu karɓan jinin wato a kula da lafiyar mai karɓa da mai bayar um bayarwa

Maganin gargjiya maganin gargajiya na nufin hanyoyin gargajiya da magunguna da ake amfani da su dan warkar da cuttutuka da kuma kiyaye lafiya wannan yana haɗe da magungunan ganye amfani da tsirai da ganyaye kamar dogon yaro tafarnuwa citta da zogale dan warkar da cuttutuka dabino da zuma ana amfani dasu wajan warkar da ciwon ciki kafa ƙarfafa garkuwan jiki da kuma maganin sanyi wankan magani a wasu lokutan ana yin wankan magani domin magance matsalolin fata ko jiki akwai hanyoyi daban-daban da hausawa ke amfani da magani gargajiya kuma yawancisu suna samun asali ne daga hikima da bogewa ta ƙanne da ƙarni akwai masu amfani da ƙaho ko allura domin cire jini dake da guba a jiki fa'idojin maganin gargajiya ana samunshi cikin sauƙi yana tasiri a magance wasu cuttutuka dake da alaƙa da sanyi ciwon ciki da ƙwayoyin cuta kalubalan maganin gargajiya ba'ayin gwaji sosai dan tabbatar da ingancin wasu magunguna wato ba'ayin gwajin wasu cutan ba'yin gwajin wasu magani da tabbatar da ingancinsu sannan wasu na iya naɗa cutar idan ayi amfani dasu ba tare da ilimi ba wato idan anyi amfani dasu ba tare da bisa ƙaida ba ba tare da inda aka gayawa mtum yayi ba to yana ƙara cuta babu cikaken bincike kan wasu magungunan gargajiya domin haka wasu ba suda tabacin amincin su.

matakin far da za'a ɗauka idan hanci fashe da jini yadda za'a daka tar da jinin hanci, ka zauna kwance kai agaba kada ka kwnta koka ɗaga kai sama domin haka na iya sa jini ya gangaro zuwa maƙogoro na biyu latsa hancin ka yi anfani da yatsar ka biyu ka rufe hancin ka gaba ɗaya na tsawon mintuna goma zuwa sha biyar na uku ka zauna a wuri mai sanyi guji yin ai kime wahala ko shiga rana sosai domin fa tana, na iya ƙara yawan jini saka das kararran ƙanƙara idan akwai ƙanƙara saka ta ciki ƙyalle sai kaɗ= ɗora shi saman hancin ka ɗdan rage da yawan na biyar ]?] na biyar guji hura hanci kada ka hura hanci ko ka taɓashi sa ƙarfi bayan jinin ya tsaya domin hakan na iya dawo da zubar sa shan ruwa sosai idan jikin na idan jikin idan jikin ka nada ruwa isasshe hancin ka bazai bushe sosai ba wanda ke hana fashewar jijiyoyin jini lokacin da ya kamata aje asibiti idan jinin bai tsaya ba bayan mintina ashirin zuwa talatin wato sai aje asibiti sannan idan anji yana fashewa akai akai ba tare da wani dalili ba aje asibiti idan kana jin jini idan kana jin jiri ko rauni mai tsanani shi ma aje as biti bayan anyi wannan gwajin gaggawa sannan idan jinin sannan idan jinin yana fitowa da yawan ke ko yana zuwa cikin maƙogoro shima aje asibiti aga llikita bayan anyi wannan tainakon gaggawar

Yadda ake magance cutar zubar da jini mai yawa ko mai tsawo fiye da ƙima a lokacin haila na farko magungunan likita maganin ƙarfin jini idan ana fama da rashin jini ana iya sha ibuprofen? acic don rage raɗaɗi da zubar jini hormonal therapy kamar ƙwayoyin hana ɗaukan ciki?? don daidaita haila sauya salon rayuwa cin abinci mai wadataccen iron kamar nama kifi wake da kayan lambu shan ruwan lemu da kayan marmari masu vitamin c don taimakawa shakar iron a jiki rage damuwa da gajiya saboda suna iya tsananta matsalar na uku magani ta hanyar tiyata D&C Dilation and? ana share mahaifa don rage yawan jini? ana kawar da sassan mahaifa dake jawo matsalar?? idan matsalar tayi tsanani ana iya cire mahaifa gaba ɗaya yaushe ya kamata a ga likita idan mutum ya ga alamomin wannan cutan na farko idan jinin haika yana? yau da kullum na biyu idan ana in zubar jini mai yawa tare da gajiya sosai na uku idan ana zubar da manyan ƙwai na jini a lokacin haila wannan cuta ba ciwo bane amma yana iya shafar lafiya sosai don haka yana da kyau a nemi likita don samun cikkaken magani.

Idan ana magana game da ɓarkewar wata cuta ɓarkewar wata cuta da ke haddasa amai kumburi da gudawa ya na da mahimmanci a bayyana cikakkun bayanai da makayantar yadda ake kare kai na hana yaɗuwar wannan ya na iya faruwa sakamakon cututtuka da ke haɗe da abinci ko ruwa mai ɗauke da cuta misali: kwalara ko gubar abinci kamuwar mutane da ƙwayoyin cuta kamar bakteriya bayiros ce ko farasayit.? Gurɓataccewar muhalli gurɓacewar muhalli wanda ke haifar da yaɗuwar cututtuka dalilan da ke haddasa: amai, kumburi da gudawa. Na farko ciwon hauhawar gudawa mai tsananin saurin yaɗuwa wato kwalara. Na biyu, gubar abinci, wato cin abinci da ya ke da ya lalace ko ɗauke da ƙwayoyin cuta.? Na uku, zazzaɓin cizon tsutsa wato tayifod wanda ke haddasa gudawa da kumburi. Na huɗu infekshon na hanji gastroentesrities da ke haddasa amai da gudawa. Na biya, ciwon ƙoda ko kumburin jiki saboda matsalolin lafiya ga alamomin cutar: amai mai yawa, gudawa mai ruwa-ruwa, kumburin jiki, kasala da rauni rashin ruwa a jiki zazzaɓi ko ciwon ciki, ga yadda ake kare kai daga yaɗuwar cutar, na farko: a riƙa wanke hannu da sabulu ko omo akai-akai musamman kafin cin abinci da bayan amfani da da banɗaki. Na biyu a juyi shan ruwa a guji shan ruwa daga wurare da ba su da tsafta. Na uku, a dafa abinici sosai kafin a ci. Na huɗu a nisanci cuɗanya da wanda ke ɗauke da cutar har sai ya warke.

Gaskiya da ƙarya game da alluran raig-kafin yara akwai ra'ayoyi dayawa game da alluran riga-kafin yara wasu gaskiya ne wasu kuma ba haka ba ga wasu daga cikin ƙarin haske kan batun na farko ƙarya allurar jiga-kafi yana haddasa cutar autism gaskiyar magana babu wata shaida da kimiya dake nuna cewa allurar tana haifar da autism? masana sun tabbatar cewa babu alaƙa tsakanin sa na biyu, ƙarya allurar riga-kafi tana da illa mai tsanani ga yara Gaskiyar magana kamar ko wace magani allurar riga-kafi na iya haifar da? sauƙaƙan sakamako kamar zazzaɓi da ciwon hannu amman basu da illa mai tsanani Na uku idan yaro yana da idan yaro yana da cikakken lafiya bana buƙatar riga-kafi gaskiyar magana koda yaro yana da ƙoshin lafiya yana buƙatar riga-kafi don kare shi daga cututtuka masu yaɗuwa kamar ƙyanda shan inna da tarin fuka na huɗu ƙarya allurar riga-kafi tana sa mata rashin haihuwa gaskiyar magana wannan ba gaskiya bane babu wata shaida ta kimiya da ke nuna cewa allurar riga-kafi tana hana haihuwa na biyar ƙarya yara na iya samun cutar da ake yi musu riga-kafi a kanta gaskiyan magana gaskiya allurar riga-kafi tana ƙarfafa garkuwan jiki don hana yaro kamuwa da cutar ko rage tsaninin cutar idan? idan yaro ya kamu Na shida ƙarya idan wasu yara sun riga sun samu riga-kafi, ba sai nawa yayi ba Gaskiyar magana don an samu kariya gaba ɗaya dole ne yawancin yara su karɓi riga-kafi idan ba haka ba cutar zai dawo daga baya